Kom n doya ka ship nim bɛ di puuni ship nim maa nyaanga tihi ʒɛya ship nim maa shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ sabila ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi ship nim maa nyaanga jiranbiisa nim biɛni jiranbiisa piɛla jiranbiisa ʒiɛhi

Kom n doya la ka bihi anahi zaŋ boɣati nim niŋ di puuni boɣati nim ŋo shɛli nyɛla zaɣ buluu ka yino pili zipiligu ka so chinchini so yɛ liiga buluu ka di niŋ boɣa waɣala ka mali zipiligu vakaɣala n do bi nyaangi la

Loori nim b tam palli zuɣu Loori nim maa shɛŋa nyɛla din saɣam ʒɛya atakulɛta n nyɛ zaɣ ʒiɛ ʒɛya la ka bin nuɣsigu pa dizuɣu zoli n ʒɛya la ka tihi bɛ di puuni loori shɛŋa din saɣam ŋɔ maa puuni shɛli nyɛla zaɣ piɛlli

Paɣaba n ʒi daani ka piɛri tam bi naba zuɣu ka loori ʒi bi luɣuli zuɣu ka tirata bɛ di puuni loori maa gabi zaɣ vakaɣali piɛri maa puuni sima bɛ piɛ yinga ni ka naanzuu bɛ shɛli ni

Paɣaba ni dabba n bɛ kuligi noli ka gbambihi ʒɛya ka paɣa so gbubi gbambila ka zahama bɛ di puuni ka o yɛ liiga ka di niŋ zaɣ dozim zolui n bɛ bi nyaangi la ŋarim n ʒɛya la ka paɣa so tilli ka yɛ liiga zaɣ ʒiɛ

Paɣa n doya ka la ka nyili o nyina ka foon bɛ o nuuni chinchina bɛ o nyaanga chinchina maa shɛŋa galisiya n nyɛ zaɣ sabila ni zaɣ yɛlo yɛlo ka shɛŋa bɛ loba nim puuni

Loori nim n saɣam ʒɛya ka ninsal nim bɛ di puuni loori shɛŋa din saɣam maa di shɛli nyɛla zaɣ nuɣso ka shɛli nyɛ zaɣ sabinli ka shɛli nyɛ zaɣ piɛlli ka bihi ʒɛ nimaani so biɛni yɛ liiga buluu ka so jinjɛm zaɣ buluu ka so yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli

Tipa nim ayi n ʒɛya ka tankpaɣu bɛ di puuni tipa nimaayi maa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka piiroda ŋo nyɛ zaɣ dozim mori n yinyina bi nyaangi ŋo ka tankpaɣu bɛ piiroda maa puuni

Bipuɣunsi ayi n ʒiya yino nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka yino dabi o tooni afi ka o zaŋ niŋ o zabiri ni ŋo duu n bɛ bi nyaangi ŋo paɣasari bili so bɛ bi luɣuli zuɣu ka viigi o puli ka so jinjɛm sabinli

Dabba ata n ʒɛya ŋo ka gbubi pai dabba maa puuni so yɛla liiga dozim ka pili zipiligu tihi n ʒɛ di nyaangi la kodu tihi gba ʒi nimaani ka bi gbubi pai dibaayi yino yɛ liiga dozim ka di koɣali zaɣ buluu kom n do bi luɣuli zuɣu ŋo

Nachimbihi n bɛ salima gbubi shee bi gbubi maa shee gbambihi ʒɛya ka kom bɛ gbambihi maa puuni gbambihi maa shɛli nyɛla gbambili vakaɣali ka so yɛ liiga dozim ʒɛ nimaani ka gbubi soobuli ka mori bɛ nimaani kom n do bi luɣuli zuɣu la